Paɣa n ʒi tahapoŋ ka niɛma biɛla bɛ di puuni ka gbubi gbambili din nyɛ piɛɣu ka niɛma maa shɛŋa bɛ di puuni

Bia n ʒiya ka o paɣa kpee loro paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka ŋun loro maa gba yɛ liiga piɛlli ka so bin nuɣsa

Girɛda nim n ʒiya bi nyɛla bibaayi ka dabba ayi ʒI tiŋa ka katayuli bɛ bi zuɣusaa

Paɣa n kohari chinchina ka chinchina maa galisi pam o dola chinchina maa shɛŋa zuɣu ka chinchin ʒiɛhi bɛ di puuni

Niraba n laɣam ʒiya ka galisi pam ka so zaŋ chinchin gobi o nyoɣu chinchin maa nyɛla chinchin nuɣsa ka shab gobi chinchin nuɣsa ka

Tipa n kana ka nuchɛ goŋ ti tooi tankpaɣu ni ŋo ka tipa maa nyɛ zaɣ ʒiɛ nuchɛ goŋ maa